Ikilasi yabantwana bemfundo yezinga laphansi, kuhlangane abafana kanye lamankazana phambi kwabo kukhona owesifazana oqoke ijazi elide elimhlophe okukhanya ukuba nguye umbalisi wabo.

Abantwana besikolo abayisithupha, abakhanya bebancane ukuba bangaba ngabemnyaka engaphansi kwetshumi, abahlezi phambi kwabo kuletafula kukhanya basekilasini. Abanye ngemva kwabo kulomduli omnyama owokufundela.

Abafundi abahlangene labazali, bahlezi ezitulweni eziluhlaza okwesibhakabhaka. Oyedwa umzali noma sesingathi ngumbalisi umile uthwele iphepha lokufundisa laba abahleli phansi.

Abantwana abancane abahlezi phansi bonke bathwele amankomitshi aluhlaza tshoko abawanikwa ngowesifazana oguqe phansi okungabe kutshengisa ukuthi nguye obanakekelayo.

Abantwana besikolo baphandle kwamakilasi okungaba ngabantwana abaleminyaka engaphansi kwetshumi , bakhanya bayafunda babambe amakhanda balabadala ababili okungaba yibo ababafundisayo.

Abantwana besikolo abahlangeneyo abafana lamankazana abemfundo yezinga laphansi basekilasini babhala emdulwini ngamatshoko bonke bagqoke okwangaphezulu okulompala olithanga.

Abantwana banatha itiye bahlangene abafana lamankazana abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi bonke balamankomitsho ombala oluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo kuhlangene abafana lamankazana ,amankazana agqoke izembatho zesikolo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abafana bagqoke okombala oli khakhi bakhanya besekilasini.

Iphepha elikhanya libhalwe ngumfundi, owezinga eliphansi. Udwebe izinto ezehlukeneyo. Okugoqela itafula, indlu, isihlahla ,kanye lenkomitsho. Wasenamathisela emdulwini.

Ikabathi elitshengisa mabhuku abafundi awokubala ayahlukeneyo, akanya ngawezifundo ezihlukehlukeneyo.

Imiduli yesikolo esifundela abantwana yezemfundo yaphansi silemnyango ependwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, amazenge apendwe ngombala obomvu.

Ingaphandle yendlu. Umduli oyiwo ogqagqele indlu upendwe ngombala omhlophe. Indlu yona ayipendwanga kodwa isivalo sipendwe ngombala omnyama.

Itafula elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elilezinto ezehlukeneyo phezulu ezigoqela amabhuku, usiba kanye lekhalenda esilisebenzisa ukubona izinyanga lanye lamalanga.

Indawo ehlala izingwalo zabafundi ezokubala ezezinga eliphansi ezemfundo yesikolo. Zehlukene ngemibala ezinye ziluhlaza okwesibhakabhaka. Ezinye zilombala obomvu kanye ezinye zilithanga.

Ikhabothi elitshengisa imithi eyehlukeneyo esemambodlelen okungaba yimithi yakulezinsuku. Ikhabothi lilombala omhlophe ngaphandle. Likhanya liphakathi kwekilasi.

Ibhakane elishengisa ukuba kulesikolo esithatha abafundi kusukela kuzinga labantwana abancane kuze kuyefika kwabanganisebekhulakhulile isikolo silamazenge abomvu kanye lezihlahla ezilombala oluhlaza.

Imiduli yesikolo engaba ingeye zinga eliphansi engapendwanga kodwa izivalo zipendiwe ngombala olithanga phakathi la phakathi kwemiduli yamakilasi la kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko kanye lesihlahla samaluba esiluhlaza tshoko.

Indlu yokufundela esingayibiza ngokuthi yikilasi ,okulamatafula lamabhentshi kanye lekhabothi elisekhoneni lokuhlalisa amabhuku lomduli wokubhalela.

Ingaphakathi yekilasi okukhanya khona umduli omnyama obhalwe nge chalk emhlophe okulezandla esikhombela izinto ezibhaliweyo okutshengisa ukuba ngumbalisi wabafundi abezinga eliphezulu.

Ikilasi yesikolo yabantwana abezinga eliphansi kulamatafula lezitulo zawo ngemuva kwamatafula kulomduli oluhlaza okudwetshwe ngamatshoko amhlophe.

Abafundi abane. Ababili bagqoke amahovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka. Besokuthi laba ababili bazigqokele impahla zabo. Omunye ngowesilisa omunye ngowesifazana. Balemitshina eyehlukeneyo phambi kwabo.

owesifazana ogqoke amagilavu aluhlaza okwesibhakabhaka ijazi elimhlophe wazivala amehlo kukhanya ukuba ngumuntu osebenza kwezempilakahle osokutshengisa ukuba angaba ngu dokotela loba umongikazi

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe nke lama glavu aluhlaza okwesibhakabhaka uthwele usiba uyabhala bhala sokungabe eqeqetsha noma eqeqetshisa okwezifundo zaphezulu.

Abantwana besikolo abemfundo yezinga eliphezulu bahlezi phakathi kwekilasi omunye lomunye yedwa okutshengisa ukuba sebengaba bebhala umhloliso bonke bagqoke amayembe amhlophe nke.

Abantwana besikolo abezinga lemfundo yaphansi bahlezi ematafuleni lezitulweni, bakhanya babhala umhloliso omunye lomunye ulephepha logwalo lwakhe phambili kwakhe kuhlangene abafana lamankazana.

Abesifazane labesilisa baphakathi kweclass eyokufundela imisebenzi yezandla okuyikuthunga bonke bakemtshina yokuthunga phambi kwabo lamalembu okuthunga

Abantwana besikolo abancane bezinga eliphansi bathwele izingwalo ezandleni banika ophambi kwabo ongaba ngumbalisi bona bagqoke iziketi lamabhulugwe ayi khakhi phezulu bagqoka okombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

abantwana besikolo abezinga lemfundo eliphezulu inengi labo ligqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka besokuthi abanye bagqoke ezimhlophe phezulu oyedwa ugqoke okulamabalabala ahlukeneyo

Ikilasi yabafundi abefundo eyezinga eliphezulu efundisa umsebenzi wezandla, bonke bagqoke okulompala oluhlaza tshoko phezulu kukhanya babaza amapulanka okwenza amatafula lezitulo.

Abesilisa abagqoke impahla zomsebenzi okungamahovolosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa ukuba ngomakanika abakanika iota ephambi kwabo evuliweyo.

Abafundi abagqoke ama hovolosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lombalisi wabo ogqoke ijazi elide elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamagilavu amhlophe, basendlini yokufundela izifundo ezifana labo science

Abafundi abasesikolweni abagqoke impahla zesikolo okungamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka bayabhala kumbe ngithi ukuloba emaphetshaneni abo belombalisi wabo.

Abafundi abezinga eliphezulu bagqoke amajazi amhlophe nke, phambi kwabo kulemitshina eyehlukeneyo kanye lamagabha okutshengisa ukuba bangabe besenza isifundo se"Science".

Izifundo zomsebenzi wezandla wezinga eliphezulu labafundi besifazana abemza umsebenzi wezandla okuyikulolonga amaplanka besenza amatafula Kanye lezitulo zakhona

abesilisa ababambe inkomo ababili inkomo ibotshelwe okukhanya ukuthi bafuna ukuyelapha ngokuyihlaba loba ukuyinathisa umuthi laba kungaba ngabasebenza ngezempilakahle zenkomo kumbe zezefuyo

Abesilisa labesifazana abagqoke amajazi amhlophe. Okutshengisa ukuba basebenza kwezempilakahle. Sebengaba ngomongikazi kumbe odokotela. Oyedwa igabha elimhlophe elilesivalo sombala wehslantshisi.

Abantwana besikolo abamileyo phandle bagqoke okuyikhakhi phansi , phezulu umhlobo wesibhakabhaka. Phambili kwabo kukhona esingathi ngumbalisi ongabe ebafundisa loba ebatshala imlayezo, izixwayiso lokunye okuhlukahlukeneyo.

Ibhakane lesikolo eliseceleni kwegedi ibhakane libhalwe ngamabala amhlophe lona liluhlaza okwesibhakabhaka legedi lalo lipedwe ngobhala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kwabhalwa ngamabala amhlophe phakathi kukhanya amaluba amahle aluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo abahlezi phansi phambi kwabo kukhona abamileyo okukhanya ukuba ngabasebenza kwezempilakahle okukhanya ukuba yibo abafundisa laba abahlezi phansi mayelana lezempilakahle.

Ikilasi yabantwana bemfundo yezinga eliphezulu ikhona efundela ama computer phakathi kwale kilasi kukhona ama computer amanengi kakhulu okutshengisa ukuba alayithile ayasebenza.

Iklasi yabafundi bezemfundo yezinga eliphezulu eyokufundela ama computer , kulabafundi phakathi phezu kwamatafula kukhona ama computer amanengi alayithiweyo okutshengisa ukuba ayasebenza yiwo abafunda ngawo

Abantwana besikolo abezinga eliphezulu bahlezi phansi omunye ulamaphepha akhe phambi kwakhe phakathi kwabantwana laba kukhona oyedwa obukeka engagqokanga impahla zezikolo okutshengisa ukuba ngumbalisi wabo.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu abagqoke amayunifomu abanye bagqoke impahla zabo, bonke bathwele izikhwama kuhlangene okungabe kutshengisa ukuba ngabafundi kanye lababalisi babo.

Abafundi abahleli ekilasini bafake izandla phezu kwamatafula bahleli ezitulweni abanengi bagqoke amabhatshi amhlophe nke. Okutshengisa ukuba isifundo ngese sayensi kumbe esezempilakahle.

Abafundi abakhanya begqoke impahla lezi ezisetshenziswa kwezemidlalo ezilemibala ehlukeneyo okukhanya behlangene lababalisi babo basendaweni yokwenzela ezemidlalo.

Owesilisa ogqoke impahla ezitshengisa ukuba ulipholisa. Umi phambi kwabantwana besikolo abahlezi phansi abanye bamile. Eceleni kukhanya owesifazana abagqoke ibhatshi elimhlophe elide kungaba ngabezempilakahle.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu baphandle kwamakilasi okutshengisa ukubana yindawo yabo ababuthana kiyo. Ababili bame phambi kwabo besekusiba labahlezi phansi abezempilakahle okutshengisa ukuthi kukhona abakufundiswayo mayelana ngezempilakahle.

Isikolo sabafundi bezinga eliphezulu esilamaluba alithanga laluhlaza tshoko. Phansi eceleni kwamaluba la kulotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko

Ingaphandle yesikolo engaba yisikolo semfundo yezinga elaphezulu. Kulamaluba amahle aluhlaza tshoko Kanye lotshani bokucecisa labo buluhlaza tshoko

Owesifazana obhala emdulwini ngetshoko emhlophe emdulwini omnyama ukhanya ukuba engaba ngumbalisi ofundisa abafundi bezinga eliphezulu. Abafundi kodwa abakhanyi ekilasini.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu bagqoke izikipa loba amabhulawuzi amhlophe nke basebehlala ezitulweni bakhangela phambili okulomuntu okhanya efundisa osokungaba ngumbalisi.

Abafundi abafana lamankazana, inengi labo ligqoke izikipa ezimphlope esokuthi abalutshwane bagqoke izikipa ezilombala wehalantshisi. Bahlezi phansi okutshengisa ukuba balalele ofundisayo.

Isikolo esigonjolozelwe ngocingo lezihlahla ezinde eziluhlaza tshoko. Phansi kulotshani obuluhlaza tshoko.

Abafundi bebemfundo yizinga eliphezulu abagqoke impahla zesikolo ezilombala olikhakhi phezulu umhlophe nke okutshengisa ukuba bahamba lababalisi babo

Abafana lamankazana abagqoke impahla zesikolo ezezinga eliphezulu okungamabhulugwe leziketi eziyikhakhi besokusiba lamayembe amhlophe nke.

Abafundi abasekilasini abemfundo lezinga eliphezulu abagqoke amayembe alombala omhlophe nke bahlezi phansi. Oyedwa umile phambi kwabo okutshengisela ukuba bayafunda.

Izindlu ezakhelwe endaweni ephezulu ungani luqaqa phansi kulabantu ababili abahamba ngenyawo abagqoke okufananayo okuyiziketi zekhakhi Kanye lamajacket e jean omunye akafakanga lutho ekhanda omunye ufake iqhiye emhlophe nke wasethwala isikhwama esimnyama eqolo.

Abafundi abezinga eliphezulu abagqoke okumnyama ngaphansi lokumhlophe nke phezulu, kuhlangene abafana kanye lamankazana abathwele ibhakane. Oyedwa umi phambi kwabo.

Igedi lesikolo semfundo yezinga laphezulu elipendiweyo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi wasuqunywa ngombala omhlophe nke, ngaphezulu kwaba lebhakani elikhulu elitshengisa ukuba lesi yisikolo.

Indlu yabafundi yokufundela esiyibiza ngekilasi ependwe ngomhlobo olithanga ogabaniswe loluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamafasitela apendwe ngokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo abasesikolo ngaphandle kwezindlu zabo zokufundela abaqoke imphahla zesikolo ezifananayo okungamabhulukwe ayikhakhi kanye lamayembe Amhlophe nkee kukhona phakathi kwabo ababili abangagqokanga impahla zezikolo okutshengisa ukuthi ngababalisi babo.

Imiduli yamakilasi ezemfundo yezinga elophezulu kukhona kukhona izihlahla ngemuva kwazo eceleni kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa, wona uduli upendwe ngombala olithanga.

Indawo yokufundela abafundi abemfundo yezinga laphezulu, okungaba yikilasi elilamatafula kanye lezitulo, izitulo ezimnyama ezinye zilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ikilasi yabafundi, abafundi bezinga eliphezulu. Ilabafundi bayo phakathi abamileyo, phakathi kulezitulo ezibomvu kanye leziluhlaza okwesibhakabhaka, phambi kwabo kukhona omileyo okukhanya nguye obaqeqetshisayo.

Indlu ehlala abafundi abezinga laphezulu, elemibheda emine kanye lezikhwama ezibekwe phansi lezigqoko ezigaxwe phezulu okutshengisa ukuba lababafundi bahlala bebane kuleligumbi.

Ikilasi yokufundela abafundi bemfundo yezinga eliphezulu kulamatafula amhlophe nke, kanye lezitulo ezimnyama tshu. Umduli ulemibala ehlukeneyo.

Abantu abaseceleni kwebhasi elikhanya ukuba ngelabafundi abezemfundo yaphezulu. Eceleni kwabantu laba kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko kanye lamaluba okucecisa aluhlaza tshoko.

Indawo yabafundi ebezinga laphezulu eyokufundela, kulamathafula khanye lezithulo, izithulo ezinengi zilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ikilasi le iphendiwe ngaphakathi ngombala olithanga.

Indlu yokufundela loba ikilasi eyabafundi abezinga eliphezulu elomduli opendiweyo ngombala olithanga lomduli wokubhalela omhlophe nke besokusiba khona izitulo zokuhlala ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umduli wekilasi yemfundo zaphezulu opendwe ngaphandle ngomhlobo olithanga, phansi kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko kanye lezihlahla ezingemuva eziluhlaza tshoko.

ibhilidi elikhulu elilotshani obuluhlaza ngaphandle lamaluba ahlanyeliweyo asesemancane utshani buluhlaza tshoko kanye locingo lokuchayela izigqoko lapho okuchaywe khona izigqoko

Indlu ependwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka phakathi, kanye lombheda okhanya ukwana ukulala umuntu oyedwa lezigqoko ezigaxiweyo.

Owesilisa okhanya ukuba ngabe qeqetshisa kumfundo yezinga elingaphezulu ume endlini elomtshina. Umtshina lo sungasetshenziswa ukuhlola izinto ezitshiyeneyo. Umduli upendwe ngethanga.

Indlu elezingwalo eziqhoqwe ngokuyehlukana kwazo ingwalo ezineni eziyehlukeneyo ezokubala lapho abafundi loba abaqheqhetshi ababalela khona.

Indawo yokufundela ependwe ngemibala emibili ngaphansi kupendiwe ngolithanga phezulu kupendwe ngomhlophe. Kuletafula Kanye lezitulo phakathi.

Ikilasi efundela abafundi bezifundo zezinga laphezulu abaqeqetshileyo kulezitulo ezinengi kakhulu ezingela bantu.

Ikilasi yabafundi abemfundo lezinga yaphezulu .Phakathi kwayo kukhona amatafula kanye lezitulo kodwa akulabantu. Ukhona umduli okukhanya uphambili ukuba yiwo osetshenziselwa ukufundisa abafundi.

Itafula kanye lezitulo elilezigubhu ezilombala emhlophe nke kanye legedlela lokubilisa amanzi ongabe kokuyenza imithi ezifundweni zezinga eliphezulu.

Abesilisa kanye labesifazana abenza izifundo yezinga eliphezulu kakhulu bathwele usiba kanye lamakhomphiyutha labomakhala ekhukwini babo okutshengisa ukuba bayafunda.

Ibhakane elitshengisa ukuba kulendawo yokudlela kanye lendawo yokuhlala. Eceleni kwalo kulamaluba amahle. Ngemuva kwalo kuleluba elibomvu, phambili lemaceleni kukelinye iluba eliluhlaza tshoko kanye lotshani bokucecisa.

indlu ehlala imitshina eyehlukeneyo kanye lama computer okwabafundi abezinga eliphezulu okusengani kufundelwa izimfundo ze biology loba ezesayensi kwabaqheqetshisi

Indawo yokufundela yabafundi yezinga eliphezulu kakhulu phansi kulotshani obuluhlaza tshoko obokucecisa. Ngemuva komduli kukhanya izihlahla ezinde eziluhlaza tshoko.